Noba la a are kũɔ ɔmmo zie. pɔge kaŋ arɛɛ la e bɛroŋ, a su. .. seɛ muŋkuri sɔgelaa kyɛ ka kaŋ meŋ de wagyɛ a leŋ o nyaa kyɛ ɔnnɔ a kõɔ ennɛ a bogiti poɔ. Ka kaŋa meŋ taa gyɛreka ka o zeɛ ka o meŋ guuni a su kpare pelaa a de a gyɛreka biŋ kɔge a…

Bibiiri bayopoi la zeŋ damposeɛ poɔ daa kaŋa ba naŋ kpaare pimbie a non e taaboore a kyɛ deɛnɛ, ka kaŋa yarɛɛ kpare sɔglaa kyɛ leɛ o nuuri kori o gbɛɛ poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ a muulo kaara beŋ kaŋ kyɛ ka kaŋ meŋ leɛ gaŋ dɛle a dankyiŋ kyɛ ka bɔtɔre ane boma biŋ a e peɛle lɛ. 13377

Seŋkããfa la ka ba doe, ane taaleɛ. Ane nyaadoɔ meŋ. A naŋ doge mui a dɔgle seŋkããfa. Dagabɛŋ na, naŋ maŋ waa zeere lɛ la. A naŋ kyẽẽ bafurotu meŋ ne boma paraa be.

Nempeɛle la are dɔbɔ ane pɔgebɔ. Ba waa nyɛ salma tontonema nyɛ. A pɔg kaŋ hɔglɛɛ taŋkpogli pelaa kaa dɔɔ kaŋ meŋ hɔgle taŋkpogli pelaa kaa pɔg kaŋ meŋ hɔgle taŋkpogli zeɛ. Ka ba are a kaara taa kyɛ dire kɔmbɔ.

Pͻge la zeŋe, pͻgesaraa a su kpare sͻgelaa ane kuri sͻgelaa kyԑ eŋ nͻͻte zeere kyԑ maale o zu a de boŋ leŋ a zeŋe a dakogi poͻ, a dakogi yԑ viire la kyԑ ko o biŋ kͻmpiita a diire a ŋmaara nambare ane boma ennԑ kyԑ ka a zie zaa waa tii lԑ.

Pɔgnyaŋaa la zeŋ maala koosee. O leŋɛɛ la diiko koo yɛ waa ŋa zeere zeere ŋmonoŋmono lɛ. Kyɛ su kparoo meŋ koo meŋ yɛ legre peɛle peɛle. Kyɛ ŋma kommie a de paraa a boma zu. Kyɛ kaa a kãã dɔgle, koo boɔ koo ŋma a seneɛ mine a eŋ. Kyɛ kaa kãã mine meŋ biŋ, ka korpooti meŋ a taa vūū, ka nynoo..

Dͻͻ kaŋ la a vuuni are yiri davoro poͻ. A maala boma mine ka nansaalaa maŋ boͻle ka soolare kyԑ ka lͻԑ baateԑ meŋ yԑ biŋ biŋ. Ka neԑkaŋ meŋ gaa te a dendͻnoͻre kaŋ poͻ a lugiro boma mine, kyԑ ka ee dorͻm ka meŋ biŋ a e zeԑ. Ka ba mԑ birikyie zaa ka a biŋ a yiri poͻ.

Nasaaba la are, ba ne nensɔglɔ meŋ. Ka a nasaaba mine su kparre peɛl, ka ba mine meŋ su kparre sɔglɔ, kyɛ ka kūū daga meŋ biŋ, ka ba mine meŋ zeŋ ka ba zukɔɔloŋ zaa yɔ e zeere zeere lɛ. Nnyɛ laa nasaalaa kaŋ ka o toore nyɔbogiri tontooraa, ka kaŋ meŋ hɔɔl zupil.